Va de wԑ gԑroo. Neԑ arԑԑ la die poͻ a kaara boma kyԑ teԑ yageloo sazu o puori sԑŋ, kyԑ ka kͻndͻge bone biŋ kyԑ koo are a pͻge kͻge kabͻte ane boŋgyamaa gyamaa, zeԑraa ane a kyԑlee na.

Tonton zie ka dɔbɔ be be a tona toma, a nyɔgra boma k'a ire ka va tona ne. Ba su la kaayɛtɛɛ ba tu la kaayaa naŋ waa ŋɛ aŋkaa wɔnne moɔnee ka ba tonɔ ne.

Noba yage la are, zie naŋ waa ŋa lͻre kãã koͻroo zie. Ka lͻre are a mare peepa kaŋa o lomboriŋ, ka motori biŋ, ka noba yaga araa nimitͻͻreŋ, ka ba mine are a te gԑrԑ ka bonyaga yaga yԑ biŋ naŋ ba taa mannoo, kyԑ ka mine waa ŋa tiivi boma a yԑ bimbiŋ.

Noba yaga zeŋɛɛ dɛre zu. Naasa dɛre na ba naŋ ma de doni, kyɛ kaa ba waa yaga. Ka boma mine meŋ biŋ ba nimitɔɔreŋ, kyɛ ka ba leɛ ba puor ko dankyin kyɛk ka ba, ba mineseɛ su bonsɔɔlo, ka ba mine meŋ su bonzeer.

Lɔɛ, la wa ŋmɛ taar, a are zie, naŋ waa zikpoŋ poɔ a teŋɛ koŋkogri kaŋa poɔ. A lɔɛ gbɛɛ lɔɛ niŋe kyaarɛɛ la kyeɛrɛɛ la kaa poe meŋ kyeɛr kyɛ ka mine meŋ be a puori a waana, ka noba a are kaara.